Mu kino ekifaananyi tulaba enkima erina amaaso galinga nga ga langi ya kiddugavu, eno enkima erabika eyi erina gw'etunuulidde. Emabega waliwo ebikoola bya langi yakiragalalagala era eno enkima erabika eri kubiryako.